Inguke yekhaale asi, inguke imaali ate imangaafu yekhaale asi, inguke iyino ili ne byesi ili khulya, inguke imaali ate inyimbi

Khatale khalimo tsinyanye, khabamo kamaroofu ,khabamo khabamo kamaroofu ,khabamo babandu bakulisa bibindu ni bitungulu ,bibindu bilayi nabi bitsowesa kumubili

Kamabaale bakabuusa atweela ate kamabaale Kano bakaremakamo ingeli iye'khuramo tsi'shape kamabaale Kano baka'akha ni'rangi kabonekha bulaayi

Babandu bali khu'lyaato bibili mutwela khanvuga lilyaato ne mutwela wemikhile buusa ne'lilyaato lino lyasutile bindubisutwa bikaali buusa ate lilyaato lino Lili khumeetsi

Ba baana bama khwama kametsi basutile basutile bi domolola khumirwe balala basutile bifiti balala biboofu ba baana bano bali bakali ne mulimo ni bashili ne bwosi basutile kametsi khumirwe.

Umusaani ali khumeetsi ali khuloba tsi'ngeni, ne andulo e'kameetsi ano aliwo tsingingi yabawo bisaala ,ne kameetsi nako kamiliya ,umusaani yuno wa'ambile kumulobo ate ali khunyanza

Shirimba shilimo tsinzu tsingali nabi ne tsinzu tsino tsi tsifurisa tsi gorofa ate tsigorofa tsino batsombekha bulayi, batsiwakha tsi rangi tsibonekha bulayi.

Ba bandu bali mushisawa bali ukhwinyaya kumupiila bali ukhwinyaya kumupiila nenga bosi basani ndi khubona basani basesaba bali ukhwinyaya kumupiila ni tsimotokha tsabwe batsibikhile awo tsabalindile nga bamalile ukhwinyaya batse ingo.

Kamatunda kyimikyungwa, bitungulu tsinyanye bili mukhatale bilala bili khusipo bilala bili musawu ne byosi bili mukhatale bili kukulisiwa

Ba benyayi be kumupiila bali musisawa bali khusamba kumupiila, kumupiila kuli asi babenyayi iba bakananile khumupiila ne bali khusamba kumupiila bwosi bali bongelemo kamani mukhusamba kumupiila.

Igaali iye bashefe balikho ni buzibu khu bikyele byawe namwe khumibili kyawe bashefe besi khulanga khuri baleme, igaali yino imuyeta khu kyendakho wama mushifo shitwela watsa mushindi.

Uwa boda wikhale khu boda yewe nenga iburangisi isi ekhale waliyo byekamakulanilo nu'mukhaasi alikhutsa isi bakulanila akulekho byesi akaana

Umundu wemilkhile khumabaale ne kamabaale kano Kali mumeetsi, kameetsi Kali kamakali naabi ne anyuma wekameetsi kano aliwo kama buwaanga ne kameetsi kamiliya ate kabonekha bulayi